Haysi muzeko haysi muze gamo zone garsan kehipe daro bitan betidaysakko haysi c'ora giyatuyo bayzetes hagppe kamiyan c'aneti c'aneti adisabaka bees.

Issi bitaney cora mangoza ba kushen oykis.aappe guye baggarakka gakkida aappe meetettiya daro mango ayefeti tawbeettoosona. Ha manggotikka dumma dummabaw maaddoodona.

ha misilezan beettizayti gaa7e giddon zal7ettiza zal7e gidishin inta giddoppe dilli7e barbare shiro xiille maxinenne tuumo heyssan heyssa malati de7eettees inta baggara macasato hoykka beettees

Ha missilezan bettizayssi nu dan'oppe demmanas dandaiiza tuuke gettetes issi mishshiriya maxxashe bettawusu izzika tuukey daaro wode kaare biita yeedidi mishsha ekanas maades.

ha misilezan beettizayssi gaammo woga mawa maa ada issi macasiya pute bul7ashe beettawus izippe guye baggara cora poliseti de7eettes essappe ya baggara cora mitati beettosona

hayssan na7u asati tawu beettishe doosana na7u asatuppe issoy olla bookkishe dees ha ollay ayssi go7eyakko ta eerna edhdhikkokka olla bookkishe didage tawu bettees ba kushan akafa oykqis

Ha misilezani betizayisikka kaaththa shishshiza mashineti ya bagara qase betizayiti badalayi gakidayisi beteesi ha baggara kameyi wogayi eqi uttis kammeyo melikeyika galalio melikke

Beni wode asay goshsha booran goyes; ha'i wode asay ha wodey ehido kaame go'etees ; ha misilen xeeliyode kaamey gadeza goyishin beetees.

hayssa misile bolla ta beyashe deay goshsha gadekko he goshsha gade goyiza kaamey gede baggara eqqi utis appe sinta baggara koyro goshshapi dendira corakatay issi bolla shiqidi uttida gabbiyaysellays

Kehi lo'idi goyetiza gaden garisan oyidu asati ayipe qorishedetes eti ayiayipe qoreykoka tawu eretenaixikoka eti qorishe daygey tawu betes qoray getupe hezay maca gidishin issoy atumako

ha misilen beettizayssi nu dan7on de iza doozatuppe issua ikka danqala santa geetettes appe qommo baggara timatimekka de7ees ha santay lo7idi ayfis

Walqama cilal'o gedera maatha beyashe dees he maathappe gede baggara dumma dumma mitatikka bettishe deettes mitatuppe bolla baggara qasse saloy beettees iita kehippe lo'ida maatakko.

Ha misilezan beetizayti so medosatuppe issuwa gidizayta miiza asati heemishe beetosona asatikka oydda enttape ya baggara Manuwa maata gita gididayssi beettes.

Issi orde bitane baayfan karetha maraxele aaththiri eqqides izi kawo biroppe yirayssa daaneskko appe guye baggara coraasay eqqi utis kaameekka dees.

Ichashu asasi tawu beettetes he ichashatoppe heedzdzati aththuma gidishin naati maca dumma dumma pute garsan uttidi puteda qeellishe dees etappe issoy gashe naakko.

ha misole bolla tabiyashe deay wolqama giyakko giyaykka addisaba garsan diya markato giya geetettidayssa misatees agarsan dumma dumma ayfe ta bayji didi asayka biettees

Hage ciishshakoo; ciishshay ciiyyi makkiri dumma dumma giyawu gakkes; hayssan tha be7ashe de7iyay naa7u aththumakko; naa7u aththumape issoy gakkiza ciishshata gaare thookkidi ekkide efishee de7ees.

Hawodey hido goshsha mashinen yafaran yafaran go7etiza gadiza beyagsha days ha ada gadiya garsan nau kaamitidos nau kaamitoppe ya baggara wolqama woray dees

issi macaasiyo be ashe days ha macasida ba kushen ciishata oyqas xora ciishay hayssantawu beettees ciishata ayqohenna mala bollara kametteza keeththi katawu beettees

ha misilezan beettizayti hayllandera anugay festalera lokkomay ya baggara qasse festalenka ikka kareta sawoy ya baggara bica festale maatay lo'izaysi beettees

Hayssanta biyasha ziyay issi attumakko attumakka pora garsan eqqidi ba na7u u shapudi dentidi malaletidi deyassatabbeettes haasi carkoa ekkanawu dumma dumma ba go7ettes

aaho denban go7etiza gade be7ashe days cora cora katta qommoti go7etossana eta garsara adussa oge beettees hage kattay gakkiyode opphia biittiyo daro daroba maaddees

Mata mishe diza nam'u parnja meheta beyashe de'ays. Ha paranja mehet daro mata imiyogan asa nata go'osona . Izka keta garsan eqidageta be'ashe days .

Issi aaththumay me huude ekki bishayssa daanes he attumazikka kushian tumma dummaba woykis ba huphiyanka qophe attis i aattida sure karethakko.

issi macaasiya ba miziyo katha mizanawu shiqada miize kacceya hoyqara ira dafettishen beththawus he macaasiya huphiya guye dawutara zokkan sharbe qachawutas

Hayssan issi biittaneza beyashe de'ayssii aappe guyera wolqamma baddallay dees issi bittanykka besizay azee gikko baddallay gakidagga poqidi nuna besishe dees baddallay asa natuyo kaththaw go'oes

Gadi denba bolla eqqida issi addezi ba hupheyan charbe qachidi ba kushian shunkurte geetettida pute oyqishe beettees appe sinta baggara daro tukotera shunkurteti beettos.

walqama denba bolla dumma dumma so meheti eqqi utida etagarsappe dehshay Des dorsay des etappe sintara ha dursatann ha dishata naagiya na7u asati eqqi otrageta beyays

Ha mislen beetizaysi mahe gettetes.izika wora fo'a gidid keehippe yashida wora do'a gidid heysika nam'u maheti xelishe detes

Godarey keehippe yashshiradzdzawakko asom'oy keehippe yashshees godarey haatta duuna eqqi otis appe ya baggara shuchekka dees haappe gede bagga teleode qilillal'uma maatay dees

Ha misile zinta biyashe deyay geeggakqo geegge hammudishe beyayededays geeggey maata mizabadaanees abbe sintha baggarakka daro cilal7o maasay beettees.